Lalam-be iray vita amin'ny tara, ahitana karazana mpandeha eo aminy. Eo ny andian'omby maro be miaraka amin'ny mpitarika azy, eo ny mpitondra mololo. Erỳ amin'ny sisin-dalana misy vehivavy vitsivitsy miloloha entana.

Gazety mpivoaka isan'andro dia nivoaka ny zoma 12 Jolay 2024. Ny politika, sosialy, tranga ary fanatanjahatena ny lafim-baovao misongadina hita amin'ny fon'ny gazety. Anisan'ny asongadina eto ohatra fa lehilahy iray maty vohitsaky ny lamasinina ary potika ny lohany.

Marika famantarana fivarotana lavanilina iray. Ny kalitao no tena ezahan'izy ireo amidy. Hita amin'ny tarigetra hoentina izany izay manao hoe ny kalitao, mendrika an'izany ianareo.

Sary famantarana ny tranom-barotra iray mivarotra kojakoja sy fitaovana ho an'ny fanatanjahatena ; ankoatra an'ireo dia mivarotra fanaka ihany koa ity tranom-barotra ity. Eo Antaninandro ny toerana misy azy ireo.

Kalesa fitondrana daba. Ahitana daba valo efa feno rano ao anatiny. Izy io dia fitaovam-pitaterana ampiasain'ireo olona mikarama mantsaka rano mba hitondrana daba maromaro indray miaraka.

'' Concombre'' maromaro mbola maitsotanora napetraka tao anaty baoritra roa, antonony ny habehan'izy rehetra ary lavalava ny poziny, natao amidy izy rehetra ireo satria ao aorian'ireo baoritra ahitana fitaovana fandanjana iray.

Sary famantarana ny toerana iray fikarakarana bika aman'endrika. Eny Itaosy no ahitana azy. Ny volo, ny tarehy ary ny tanana sy tongotra no karakarain'izy ireo. Afaka manatona any an-trano ihany koa izy ireo, miankina amin'izay fangatahan'nympanjifa.

Alika iray sy saka iray miara-mipetraka, toa mahay miara-monina erỳ izy roa ireo, fa tsy miady toy ny mahazatra. Azo antoka hoe nisy ny asa nataon'ny tompony, matoa izy ireo mifanaraka tsara toy izao.

Ratsantanan'olona mitazona boaty iray. Vokatra natao amin'ny hoditra izy ity, vokatra vita vahiny, menaka fanosotra ny ao anatiny, lavanilina sy voanio ny akora fototra natoraly namokarana azy.

Fitaovana maromaro ahitana tsofan-kazo lehibe sy fandrefesana haavo ho an'ny mpanao trano. Vita vahiny ary maoderina izy ireo satria tsy tady intsony no ampiasain'ireo manana azy.

Boky mitondra ny lohateny hoe : "Ny olana mety ho tojo ny zanakareo" izay notontosain'ny baingan'Ambozontany Fianarantsoa ; efatra amby roapolo sy roanjato pejy ao anatiny. Natokana ho an'ny ray aman-dreny izy io mba hanampiana azy ireo amin'ny fitaizana ny zanany.

Fampisehona taozavatra vita malagasy ahitana satroka an-dehilahy isankarazany vita amin'ny tsihy, akanjon'ankizy, lamba misy petakofehy ary kojakoja fametrahana lovia ambonin'ny latabatra.

Rantsan-tanan'olona mitazona famantaran'ora iray. Am-behivavy izy io ary vita vahiny, miloko volombolamena izy ary amin'ny kalitao tsara, natao ijerena lera no asany no afaka atao ravakin'ny tanana ihany koa.

Sigara elektronika iray miaraka amin'ny fitaovana famahanana azy. Mandeha amin'ny herinaratra izy io ary vita vahiny. Toy ny sigara tsotra ihany izy noho izy mamoaka setroka. Ankoatra izay dia maharitra ihany koa izy satria azo fahanana isakin'ny lany.

Gazety mpivoaka isanandro, gazety nivoaka ny alakamisy dimy amby roapolo jolay, efatra amby roapolo sy roa arivo, manasongadina lafim- baovao maro samihafa. Anisany nasongadiny tamin'io andro io ny fanararaotana mamoha fady tamin'ny aterineto : resahiny fa manodidina ny sivy alina ireo horonan- tsary mamoha fady ahitana ankizy malagasy.

Fampiratiana ara-barotra momba ny firavaka isan-karazany izay natokana ho an'ny vehivavy. Toy ny peratra, rojo, fehi-tanana ary kavina.

Trano iray nirodana tena rava tanteraka olona vitsivitsy no miezaka amin'ny fandrimbona manala ny boriky sy ny tafo ary ny ranotany sarotra ny asa ataony satria tsy manana fitoavana arofomba izy ireo

Toeram-piantsonan-dalamby ao Soarano naorina tamin'ny andron'ny fanjanahantany izy io. Trano mafy vita amin'ny vato ary misy famataranandro iray lehibe eo afovoany. Mampitohy an'Antananarivo sy Antsirabe ary Toamasina io gara io.

Fitaovana elektrônika fandrefesana herin'aratra sy piesy maro toy ny dioda, ny vatoaratra. Ftiaovana fampiasan'ireo mpanao fahitalavitra na onjampeo na finday na solosaina izy.

Laoka mbola manta, mbola voa ho karakaraina no miara-mipetraka amin'ny toerana iray. Ravitoto sy hen'omby ary tongologasy sy voatabia no hafangaro. Ny tongologasy dia natao hanomezana tsiro sy hampatsiro kokoa an'ilay laoka.

Ramanantsoa miaramila jeneralin'ny tafika Malagasy, izy no manana ny galoana ambony indrindra tao amin'ny tafika malagasy tamin'ny fitondran'ny filoha Tsiranana. Tao aorian'ny korontana tamin'ny telo ambin'ny folo Mey roa amby fitopolo sy sivinjato sy arivo dia notendren'ny filoha Tsiranana ho filohan'i Repoblikan'i Madagasikara izy, ary naharitra telo taona ny fitondrany.

Kodiaran-droa any polisy nasionaly, manao matso eo Mahamasina, mandritra ny fankalazana ny nahazoana ny fahaleovantenan'ny Madagasikara. Miandahy, miambavy izy ireo ka ny vehivavy no eo anoloana miaraka amin'ny fanamiana fotsy ary ny lehilahy avy ao aoriana manao fanamiana mainty.

Lalan-tany iray ahitana baobab maro mandravaka ny sisiny roa ; any Morondava no misy io lalana io. Toerana mahasarika mpizahatany maro izy io ankehitriny. Ireo hazo mampiavaka an'i Madagasikara ireo no mampalaza azy.

Fera fipasohana mandeha amin'ny herinaratra. Aranty mba ho hamidy eo amin'ny toeram-pivarotana iray. Misy loko isan-karazany mora hisafidianana ary samy manana ny vidiny ny tsirairay amin'izy ireo. Ny mampiavaka ity toeram-pivarotana iray ity dia afaka alohan'ny mpanjifa tsikelikely ny vidin'entana.

Takela-by telo samy misy sary dokam-barotra avy eo aminy : ny voalohany ankavia, manasongadina ny asa vitan'ny fiangonana iray, ny eo afovoany, ny doka mikasika ny kodiaran-droa ary ilay sisiny havanana dia mikasika momban'ny fiara tsy mataho-dàlana.

Vatoaratra iray vita vahiny izy io fampiasan'ny fiarakodia rehetra izy ity. Fampiasan'ny olona any ambanivohitra, any amin'ny toerana tsy misy herinaratra mba handefasana onjampeo sy fahitalavitra na hampirehetana takamoa sy ny sisa.

Rangahy iray mamaky gazety eo ampiandrasana ny tsenany. Tsena fivarotana kasikety izay misy loko isankarazany.

Vorona iray mipetraka eo ambony hazo ; Boloky no anarany ; miloko fotsy ny vatany iray manontolo ary ny sangany dia miloko mavo. Anisan'ny mampiavaka ny boloky ny fahaizany maka tahaka ny fitenin'ny olona. Tsy misy eto Madagasikara ity karazana boloky ity.

Ireo karazana asa soratra mampiavaka an'Andriamalala. Toy ny fofombadiko, ilay vohitry ny nofy, taolambalo ary hetraketraka ; izy dia mpanoratra sy poeta izay nanana ny maha izy azy teto Madagasikara.

Gazetim-pivoaka isan'andro izay nivoaka ny Alarobia faha fito ambin'ny folo Jolay efatra amby roapolo amby roarivo. Vaovao amin'ny teny Malagasy sy Frantsay no hita ao anatiny ; anisany misongadina eto amin'ny lohatenim-baovao ny mahakasika ny politika iraisam-pirenena ,trangam-piarahamonina, fanatanjahatena sy ny sisa. Anisany voalaza eto ohatra fa mpisolovava ilay ny tapahin-doha sy nodorana tany amin'ny lalam-pirenena fahafito.

Rantsan-tanan'olona mitazona famantaran'ora iray. Miendrika mahitsizoro ny bikany, am-behivavy izy io ary vita vahiny, miloko volombolamena ilay izy ary amin'ny kalitao tsara. Natao hijerena lera no asany ary afaka atao haingon-tanana ihany koa.

Gazety mpivoaka isan'andro, izay nivoaka ny iray jolay efatra ambin'ny roapolo sy roa arivo. Ny trangam-piarahamonina fanabeazana, pôlitika ary sôsialy ny teny asongadiny lohatenim-baovao. Anisany resahany eto ohatra fa "zandary roa lahy namita iraka no lasan'ny rano tao amin'ny reniranon'Ivohitra" .

Lohatenin-gazety iray nanasongadina trangam- piarahamonina. Voaresaka ao fa sarona ireo mpianaka nivady roa ambin'ny folo taona; lehilahy maherin'ny dimapolo taona sy ny zanany vavimatoa iraika amby telopolo toana no niaraka nonina tao anatin'ny fiainana tahaka ny mpivady. Nosamborin'ny polisy tany amin'ny tanàna iray tany Soavinandriana Itasy izy ireo nohon' ny fifoterany.

Sary hosodoko nataon'i Nirintsoa ; mampiseho tanàna iray eny ambanivohitra ; ahitana lalan-tany misy ankizy telo milalao kalesy sy miazakazaka. Tsy misy fiara ny arabe ka afaka migalabona milalao eny afovoany izy ireo.

Boky mitondra ny lohateny hoe : "andeha hianatra izahay". Nosoratan'i Razafintsalama Rabenjamina. Fianarana mamaky teny sy manoratra izy io ary natokana ho an'ny ankizy ao amin'ny kilasy taona voalohany.

Boky isan-karazany natokana ho an'ny ankizy izay notontosain'i Randriamamonjy sy Rakotomalala Rainivato. Miisa enina ireo boky ireo. Ohatra amin'izany ny boky mitondra ny lohateny hoe : "I Kinga sy i Bota", "Manao baolina i Kinga sy i Bota" sy ny sisa...

Gazety mpivoaka isanandro izay nivoaka ny talata enina ambin'ny folo jolay efatra amby roapolo sy roa arivo ahitana lafim-baovao isan-karazany. Ny pôlitika no tena hasongadiny amin'ny sora-baventy eto. Resahany eto ohatra fa tsy voahaja ny fifandanjana isam-paritra amin'ny fametrahana tompon'andraikitra ambony. Ny pejy fahaenina no tena miresaka ny andinindinin'izay.

Penina miisa valo, samy manana ny lokony : eo ny miloko manga tanora, volomboasary, mavokely, maitso, volomparasy, mena, mainty ary manga antitra.

Milina mpamokatra herinaratra iray miloko manga, apetraka eo amin'ny hai-maitso. Vita vahiny izy io ary hita fa tena moderina. Mahazaka ny filan'ny tokantrano maro ny herinaratra avoakany.

"Naivo RAOLIDININA" mpanao politika eo amin'ny antoko : "Tanora Gasy Vonona", solombavam-bahoaka ny Madagasikara lany tao amin'ny boriboritany faha dimy teto Antananarivo Renivohitra tamin'ny anaran'ny vondrona IRMAR.

Toeram-pivarotana lehibe iray ahitana talantalana feno savony sy vovon-tsavony eo aminy. Isan-karazany ny marika sy ny hanitra amin'izy rehetra, ary samy manana ny habeny sy ny vidiny ihany koa; natao hanadiovana tanana ny betsaka eo amin'ilay talantalana.

Lovia iray ahitana tekateka maromaro sy ampahana voasary makirana ao anatiny. Eo akaikiny ahitana tavoahangy roa misy vinaingitra. Izy io dia sakafo be otrikaina.

Fetra Ralambozafimbololona, solombavam-bahoakan'i Madagasikara, lany tao amin'ny boriboritany fahadimy teto Antananarivo renivohitra, izay natolotry ny antoko tiako i Madagasikara.

Toeram-panorenana eny ankalamanjana. Ireto avy ny zavatra hita eo aminy : mpiasa iray, goelaka mamefy ilay toerana hiasana ary ny vato karangana kely maro be izay anisan'ny singa ho entina manamboatra ny feta.

Eo an-tokontanin'ny sekolim-panjakana iray ao amin'ny ambaratonga voalohany, misy ankizy maromaro miomana milahatra mba hiditra ao an-tsekoly. Manao aro vava sy orona avokoa ny ankabeazan'izy ireo. Ery aloha ny mpampianatra no mijoro sy mandamina azy ireo. Misy ny ankizy manao fanamiana ary misy tsy manao ny ankamaroany.

Lohateny gazety iray nanasongadina fa nisy "Andian'olona nisandoka ho relijiozy nisoloky vary dimampolo sy roanjato gony hamahanana mpizaika teny Soamandrakizay " aseho any sary fa olona telo no tratran'ny zandary.

Eo ivelan’ny trano iray misy renim-pianakaviana mpanjaitra miisa efatra, ka ny roa amin'ireo mbola am-perinasa, ny roa kosa maka aina. Milina fanjairana ahodin-tanana no ampiasain'izy rehetra.

Ombin-tsarety mandeha eny an-dalambe tarihin'ny omby roa eo anoloana. Rangahy iray no mitondra azy ary mitazona karavasy izy. Misy ankizy kely iray entiny avy ao aoriana. Fitaovam-pitaterana any ambanivohitra izy ity.

Mpianatry ny anjerimanontolo, eo am-piravana izy ireo ary avy niatrika fanadinana. Erỳ aloha erỳ ahitana mpianatra maromaro mitangorona eo am-panaterana ny laza adina.

Firenena iray ao Afrika, manana saina miloko : manga, mavo, maitso mitsivalana ; erỳ amin'ny sisiny havanana ambony : misy masoandro miloko mavo. Ny manga dia : mariky ny hasambarana sy filaminana, ny mavo : mariky ny fandrosoana ara-ekônômika, ary ny maitso : mariky ny fanantenana ; ilay masoandro kosa dia mariky ny firaisan-kinan'ny mponina. Nandalo fotoan-tsarotra io firenena io tamin'ny taona efatra amby sivifolo sy sivinjato sy arivo noho ny fisian'ny adim-poko tao aminy.

Eo ambony latabatra, ahitana vilia bakoly iray misy vary mifangaro legioma isan-karazany ao anatiny izay efa vonona hoanina. Eo akaikiny koa ahitana vilia baolina misy rony.

Sainam-pirenenan'i Afrika Atsimo. Loko enina no mandrafitra azy io ; mena, fotsy, maitso, mavo, mainty ary manga. Any amin'ny farany atsimon'i Afrika no misy azy. Anisan'ny mampiavaka an'ity firenena ity ny nananany filoham-pirenena iray izay niezaka niady tamin'ny fanavaka vaham-bolokoditra.

Kodiaran-droa misy môtera, ahitana olona roa mitaingina azy. Eny amin'ny arabe vita amin'ny tara izy ireo ary misy fiara fotsy eo anoloany. Manao ny fiarovan-doha avokoa na ny mpitondra na ny ho entina ka hita fa tena mailo sy mitandrina tsara.

Varavarana fidirana faharoa miditra ao amin'ny Rovan'i Manjakamiadana, rary vato matevina ny nandrafetana an'io tamboho io ary misy sarivongana voromahery eo ambonin'ilay izy, vy ny vavahadiny, misy lehilahy telo tazana aorian'ilay vavahady, izy ity no lapan'ny mpanjaka fahiny ary lasa vakoka ankehitriny.

Eo ambonin'ny latabatra iray ahitana karazana asa-tanana vita malagasy. Ohatra amin'izany : ny fiara kely marobe izay vita amin'ny vy sy hazo, azo atao haingon-trano na kilalao an ' ankizy izy io.

Sary famantarana ny toeram-pivarotana iray momba ny fitaovana elektronika. Eo Beoririka no misy azy. Fitaovana isankarazany no amidin' izy ireo. Toy ny finday avo lenta, solosaina sy ny sisa.

Eo ambony latabatra ahitana fitoeram-boankazo iray vita tanana, vita malagasy. Misy voankazo vitsivitsy ao anatiny toy ny zavoka, mananasy ary akondro.

Sary hosodoko mipetaka aminy rindrina mampiseho hetsika ara-kolontsaina isany mampiavaka any Madagasikara dia ny hira gasy, ahitana lehilahy sy vehivavy mihira sy mandihy ety aloha arahana mpitsoka mozika ao afara.

Kalesa iray vita amin'ny hazo, natao hitaterana rano ao anaty daba. Ireo olona mikarama matsaka rano no mampiasa azy. Manamora ny asan'izy ireo ity kalesa itỳ noho izy mahazaka daba maromaro afaka hoentina indray mandeha.

Tinoka, mpanao politika, solombavam-bahoakan'i Madagasikara lany tao Toliara, voalohany izy tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka notontosaina farany teo, efa minisitry ny tanora sy ny fanatanjahan-tena izy.

Talantalan'iray misy ambaratonga telo ao anatiny toeram-pivarotana lehibe iray, no ahitana vokatra isan-karazany vita avy amin'ny ronono anisan'izany ny vovo-dronono, rononomandry mamy.

Toerana fivarotana zava maintso isan-karazany ; fanao laoka sy azo atao lasary toy ny anana, salady, kotomila, tongolo maintso. Maro izy ireo ary mbola hita fa tsara kalitao satria avy notazana ny vokatra.

Rojo firavaka iray, mipetraka eo ambony lafika mainty. Sarin'i Madagasikara no miaraka aminy, voaravaky ny lokon'ny sainam-pirenena ilay izy, izay miloko fotsy, mena, maitso. Rojo fanao eo amin'ny tenda izy io.

Telo lahy mitatitra gony feno arina fandrehatra amin'ny bisikileta. Samy mitondra gony telo avy ny tsirairay aminy. Mijanona ary mifanao aloha sy aoriana izy ireo. Anisan'ny fitaovam-pitaterana tena ilaina izy io any ambanivohitra.

Takelaby lehibe iray ahitana dokam-barotra mampahafantatra ny orinasy iray mpanamboatra vokatra momban'ny plastika eo Tanjombato ny toerana misy azy anisan'ny zavatra vokariny ohatra ny koveta, sio, zinga ary ny gony

Vehivavy iray mivarotra eo amoron-dalana, ahitana ny entana vitsivitsy amidiny eo ambony latabatra, misy ny kiendiendy toy ny mofo akondro sy ny mofo vomanga, ary eo ihany koa ny voanjo sy voatsinefy izay ao anaty kapoaka samihafa ny habeny.

Fitaovana fampiasa amin'ny tokantrano maro, fitantavanana vita amin'ny vy. Zavatra maro no azo atao aminy toy ny hoe natao hitantavanana ranon-javatra sy ny faikany izy. Anisan'ny fitaovan-dakozia tena ilaina izy io.

andianazandary lehilahy manao matso eny amin'nyara-be manao fanamiana ay mazandary azy izy rehetra ary milanjabaasy misatroka mainty izy ireo ary manao fekipy sy fonontanana fotsy

Kodiaran-droa lehibe misy motera mandeha eny an-dalambe, manara-dalalàna ny mitaingina azy no ilay aro loha hanaovany; ary mitandrina ny ainy koa satria voa aro raha sanatria misy loza tampoka miseho.

Ao anaty efitrano fianarana iray amin'ny sekoly ambaratonga voalohany, ahitana mpianatra vitsivitsy mitazona vera plastika misy zava-pisotra ao anatiny. Mipetraka mifanatrika eo amin'ny dabilio izy ireo ary miara-mifandom-bera izy rehetra na lahy na vavy.

Gazety amin'ny teny frantsay, gazety mpivoaka isan'andro izay nivoaka ny zoma dimy aprily efatra amby roapolo sy roa arivo. Ny vaovao iraisam-pirenena, ny tranga maro samihafa ary ny fanatanjahantena no lohatenim-baovao tena misongadina eto amin'ny fonon-gazety. Resahana eto ohatra ny tranga nisy tao Maroantsetra. Voalaza eto fa zaza iray mena vava sady manana fahasembanana no nilaozan'ireo ray aman-dreniny.

Sainam-pirenena an'ny firenena iray any Azia, miloko mena ny tokotaniny, ahitana sary iray miendrika voninkazo miloko fotsy ary manana felany dimy eo ampovoany. Ny felana tsirairay dia ahitana kintana mena iray avy, izay manana sampana dimy. Misy tsipika mena eo ampovoan'ilay felana, izay toy ny miendrika lanimboany.

Gazety mpivoaka isan'andro amin'ny teny frantsay ranoray, izay nivoaka ny Alarobia fito ambin'ny folo jolay efatra amby roapolo sy roa arivo. Ny fanatanjahan-tena, ny pôlitika ary ny serasera no tena misongadina eto amin'ny lohatenin-gazety. Asongadina eto ohatra fa mba hanamorana ny fandehanana amin'ny sisin-tany dia nanolotra fandaharan'asa mba ho fampandrosoana ny fadin-tseranana.

Eo amin'ny tokotany iray ahitana fitaovana izay tena lehibe tokoa. Fitaovana manome angovo izy ity. Solika no atao aminy mba ampandeha azy. Ampiasaina ohatra izy io rehefa tapaka ny herinaratra ao an-tokantrano.

Eo Ambanidia no misy an'ity toerana fivarotana legioma ity. Lasopy no tena be mpividy eo an-toerana. Befandroaka no fiantsoana ilay toerana sy ilay mpivarotra, satria tsy ankitsitsy izy raha vao mamatra ny lasopy ho an'ny mpividy. Eo no fividianana lasopy mora raha eto Ambanidia.

Gazety mpivoaka isan'andro, izay nivoaka ny : Alarobia fito amby roapolo desambra telo amby roapolo sy roa arivo, ahitana lafim-boavao maro samihafa amin'ny teny frantsay avokoa ao anatiny toy ny mahakasika : ny toetrandro, fanatanjahan-tena, trangam-piarahamonina, fahasalamana sy ny sisa... Anisan'ny voaresaka eto izao, fa ahitana fanafody varotana amin'ny fomba tsy ara-dalàna ao amin'ny tambazotran-tserasera.

Fitaovana ampiasain'ny mpitsabo natao hijerena ny tosi-dra ny olona. Miara-miasa ireo fitaovana ireo ka ny iray natao hitsapana ny tempon-dra ary ny iray entina mandrefy an'izany ; vita vahiny izy io ary mbola hita eo akaiky eo ny fitoerany.

Fitaovana fampiasa ao an-tokantrano. Fitaovana fikapohana izay mandeha amin'ny herinaratra, vita vahiny izy io. Misy lahany roa vita amin'ny vy mipetraka amin'ny vatany, ireo no miara-miodina mikapoka ny akora ho karakaraina. Ny mpanao mofomamy no tena mampiasa azy ity.

Fampiratiana asa tanana vita Malagasy izay mampiseho ny kolotsaina eto Madagasikara. Eo ambony tsihy ireo asa tanana rehetra ireo no apetraka ary ahitana toy ny laona sy fanoto, trano falafa fitehirizana, mamy tantely akanjo vita amin'ny tsihy sy ny sisa.

Trano fivarotana iray ahitana kojakoja mpiarakodia maro be. Piesy natokana ho an'ny fiara isan-karazany no amidy ao ; mbola afarana avy any ampita avokoa izy ireo.

Trozona iray eny afovoan-dranomasina, ka ny rambony no tazana. Mifindrafindra toerana arakaraka ny vanim-potoana izy ireo. Anisan'ny biby vaventy indrindra izy satria misy mahatratra hatramin'ny dimy amby efapolo taonina ny lanjany.

Lohatenim-baovao nisongadina teo amin'ny fonon-gazety iray izay nivoaka ny alarobia efatra novambra roapolo sy roa arivo. Teny amin'ny fito amby enimpolo hekitara no nitrangan'ilay vaovao. Mpivady iray no nifanena tany amin'ny hotely iray misy efitra fatoriana. Tao amin'ny pejy fahaenina tamin'ilay gazety no nisy ny andinindininy.

Vata fandefasana kapila. Fitaovana fampiasa fahiny izy io, mandeha amin'ny herinaratra. Eo amin'io faritra boribory avy eo ankavanana io no apetraka ny kapila tiana hohenoina. Avy ety ankavia, ahitana plastika lavalava, dia misy vy ny lohany. Natao hakasoka eo amin'ny kapila izy io mba hivoahan'ny feo.

Sary famantarana ny toeram-pivarotana iray momba ny teknôlojia. Ny finday no tena amidin'izy ireo. Avo lenta ny vokatra, matanjaka ary amin'ny kalitao tena tsara avokoa. Ahitana takelaka famantarana momba ny santionan'ny vokatra hita ao anatin'ilay toerana ny rindrina eo ivelan'ilay trano fivarotana.

Omby roa mitondra sarety feno entana; mandeha eo amin'ny lalana iray vita amin'ny tara. Lehilay iray no mitarika ireo omba ireo ary misy tovolahy iray hafa aoriana manosika ilay sarety.

Voatabia maniry eny am-potony. Lehibe sady betsaka izy ireo eo amin'ny fototra maromaro. Misy ny mbola maitso ary ao koa ny efa manopy mena ny lokony. Maro ny zavatra azo ampiasaina ny voatabia toy ny saosin-doaka na lasary.

Gazety "Inona no vaovao" izay nivoaka ny sabotsy enina amby roapolo jolay efatra amby roapolo sy roa arivo. Ahitana vaovao momba ny politika, tranga maro samihafa ary ny vaovao any ivelany izy ity. Asongadin'ny lohateny natao sora-baventy eto ohatra fa nisy fifandonana mahery vaika ka jiolahy mitam-basy miisa efatra no maty voatifitra.

Ovy miisa telo, vaventy izy ireo ary lavalava ny paoziny. Ovy meva no fiantso azy io eto amitsika fanendy izy io.

Toeram-pambolena ahitana fototra kakao maro. Tsara ny vokatra satria ny fototra iray dia misy kakao ampolony sady matoy ny vaventy. Any Ambanja ny faritra mamboly azy io ary manondrana ny vokatra any ivelany izy ireo.

Gazety "taratra" gazety mivoaka isan'andro izay nivoaka ny talata telopolo jolay efatra amby roapolo sy roa arivo. Ahitana songadina momba ny toe-karena, fiarahamonina, kolontsaina ary fanatanjahantena ohatra ao anatiny. Anisany asongadina amin'ny sora-baventy eto ohatra fa : "Renim-pianankaviana iray no maty notsatohan'ny vadiny tamin'ny antsy nohon'ny fifamaliana nisy teo amin'izy ireo".

Andiana mpandraharahan'ny fonja eo am-panaovana ny matso eo Mahamasina. Nandriatra ny fankalazana ny nahazoana ny fahaleovantena : vehivavy manam-boninahitra iray no mitarika io andiana io, manao fanamiana amin'ny maha mpandraharahan'ny fonja azy izy rehetra.

Boky iray amin'ny teny frantsay miresaka an'ireo volana roa ambin'ny folo ao anatin'ny taona eto Madagasikara. Boky natokana ho any mpampianatra ilay izy mba hanomezana hevitra azy ireo amin'ny fampianarana ; ankizy fito hatramin'ny sivy taona no nikendrena amin'izy ity.

Toeram-pivarotam-panafody iray ahitana mpiasa telo izay mikarakara ny mpanjifa. Milamina tsara ny talantalana itoeran'ny fanafody ary voasokajy araky ny karazany izany. Koa na maro ary ny vokatra amidiny dia mora ny fikirakirana ny entana.

Latabatra iray ahitana vilia baolina misy laoka ao anatiny, patsa be sy anamalaho atao rony ketsaketsa no hita eo, vaventy ilay patsa be nampiasaina teto, eo akaiky kosa ahitana vilia kely iray misy sakay, efa masaka sy vonona hoanina ity sakafo ity.

Prôfesora Zafy dia mpitsabo mpandidy, lany filoham-pirenena tamin'ny taona telo ambin'ny sivy folo sy sivinjato sy arivo. Tratra ny fitsipaham-pitokisana nataon'ny antenimieram-pirenena izy tamin'ny enina ambin'ny sivy folo sy sivinjato sy arivo ka niongana teo amin'ny fitondrana? azo lazaina fa nanjaka tapany izy.

Praiministra Ntsay, lehiben'ny governemanta, mipetraka ao amin'ny birao fiasany izy ary ahitana sainam-pirenena Malagasy ery ankaviany avy ao aoriana. Anisan'ny Praiministra mateza indrindra teo amin'io toerana io izy.

Ankizy maromaro eo ambony bozaka, miandahy, miambavy izy ireo. Misy ny mipetraka ary misy ny mitsangana. Manao soradia ireo ankizy mitsangana ireo ary misy ankizy etỳ aloha mitarika izany ary manaraka ilay fihetsika avokoa ny rehetra. Ao aoriana kosa, misy ankizy vitsivitsy mitazana, miankina eo amin'ny fefy miloko manga.

Lahatsoratra an-gazety iray manasongadina fa maro be ireo tanora liana amin'ny fianarana kabary. Ny ivotoeran'ny kolontsaina malagasy dia nanokatra fampianarana kabary mba izarana fahalalana an'ireo olona liana te handalina misimisy kokoa ny lafiny kabary sy ny tontolon'ny fandaharan-teny. Tafakatra dimampolo mahery ireo mpiofana namaly ny antso nataon'ity ivotoerana ity.

Sary famantarana ny orinasa lehibe iray mpanamboatra zava-pisotro isankarazany eto madagaskara, mamokatra zava-pisotro misy gazy sy zava-pisotro misy alikaola izy ireo, ampiasain'ny malagasy reny vokatra ireny amin'ny karazana lanonana samihafa.

Fihetsiketseham-bahoaka iray ahitana miaramila maromaro manao fanamiana eny an-dalambe. Mifanandrina amin'ny vahoaka izy ireo ary manisy baomba mandatsa-dranomaso mba anaparitahana ny olona.